N nyɛla boraadɛ dibaanahi gala dibaanahi ni zaham manʒa ni kpam ka di bɛ laa puuni ka di zaaha tam teebuli zuɣu

Laa n ʒɛya ka boraadɛ bɛ di puuni ni gala ni zaham ni naanzuwa ni manʒa ka kpam bɛ di puuni boraadɛ maa nyɛla kamani dibaanahi laasabu

N nyɛla nachimbi ni paɣasara ka nachimbi maa niraba ayi ŋmɛri lunsi ka ban kpalim maa mii yiindi yila ka paɣasari bili maa mii wori waa

N nyɛla doo ka o pili zipili piɛlli ka ga woochi piɛlli ka gbubi foon ka nyɛ lɛm ka bi zaŋ binyahari pa teebuli zuɣu ka di nyɛ kpaakpa ka nyɛ loori piɛlli

N nyɛla tia ni zuɣusaa ka di sabigi ka nyɛ ka yili ka di lu ka taabo nim dondoya ka nyɛ bini ka di nyɛ zaɣ ʒiɛ ni woya ka di doya